N nyɛla paɣasara ka bi ʒi binyɛra paɣasara maa nyɛla niraba awoi laasabu ka zaŋ chinchina gooi bi nyoɣu tariga ka loori dozim ni zaɣ sabinli ʒɛya

kaɣaba n zeya ka niribi gindili niribi maa nyala paɣa mini dab ba niriba maa shɛbi yɛla chinchini piɛla ka shɛbi ye chinchini sabila ka gbubi takalema

Niriba n yohira. ka wuɣi bɛ nuhu zuɣu saa. Sheba gbubi la tuutanima ka ye paati niema ka pili zupila. Niraba maa nyela paɣaba ni dabba.

N nyɛla paɣa ka o la n doya ka chinchina bɛ o zuɣusaa ka o gbubi nuchee ni baŋ o nuuni ka yɛ goɣali chinchina maa shɛŋa ŋmanila kɛntɛ chinchina

Niribi n ʒɛya ka shɛb ʒiya nirib maa niribi nyɛla niribi pianaa anahi niribi maa puuni shɛb yɛla liiga piɛla ka shɛb yɛ liiga ʒɛkini goɣi ni piɛla ka gbana pa niribi baa ayi tooni ka bɛ ʒi kuɣi ka ban balaamaa daari taba